Kuqakathekile ukuthi abantwana bekhuliswe ngothando behlala bendawonye bedlala ndawonye lokhu kuyabasiza ukuthi benelise ukusebenza kuhle labanye uma bekhula

Abantwana bathanda ukudlala kakhulu ngakho ke kuqakathekile kakhulu ukuba sebesidla behlaliswe phansi bahlale bonke ndawonye lokhu kuyaba siza ukuthi badle kuhle basuthe kumbe benathe kuhle bakholwe

Abantwana bayakujabulela ukuya esikolo ngoba bayathola ithuba lokudlala labanye babo kuqakathekile ukuthi umntwana ahambe esikolo esasemncane ukuze ajayele ukubaseduze labanye abantu.

Abantwana abanengi bayakuthanda ukuya esikolo ngakho ke njengabazali kumele sisebenze nzima sithole imali yokubhadalela abantwana ukuze behambe esikolo, akulunganga ukuthi umntwana ehlale endlini engayi esikolo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana behambe esikolo, isikolo siyimpilo uma umntwana engayanga eskolo usuka ethwale nzima empilweni kusuka kube nzima ukuthi athole imisebenzi ayifunayo ngoba uyabe engafundanga.

Lapho okufundela khona abantwana kumele kuhlale kuhlanzekile ngakho-ke uhulumende labaphathi besikolo bayaqhatsha abantu abathanyelayo lokhu kuyavikela abantwana emikhuhlaneni emayelana lokungcola.

Esikolo abantwana bayafundiswa ukuthi bagcine indawo yabo lapho abahlala khona ihlanzekile. Lokhu kuqakathekile ngoba kuyavikelwa emikhuhlaneni eminengi ehambelana lengcekeza ngoba leyo mikhuhlane egoqela iCholera.

Indawo yokufundela eyabantwana abancane ivame ukudwetshwa izinto ezinengi enhle emdulwini. Eminye iyadwetshwa opopayi abathandwa ngabantwana. Lokhu kuyabasiza ngoba abantwana bacina sebethanda ukuya esikolo.

Abantwana kuqakathekile ukuthi bafundiswe ngokuhlanzeka yingakho izikolo ezinengi zilendawo lapho okulahlelwa khona izibi kuqakathekile ukuthi abantwana belahle lezo zibi ngoba izibi ziyabangela imikhuhlane eminengi egoqela i cholera.

Abantwana abangabafana labo sebenelisa ukuyenza imisebenzi eyayisenziwa ngabomama kudala. Leyo msebenzi igoqela ukuluka ekhanda, lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba labo sebenelisa ukuziphilisa

Kulezinsuku umsebenzi wezandla usubhadala kakhulu. Kuqakathekile ukuth' abantwana bafundiswe imisebenzi yezandla. Leyi msebenzi yezandla igoqela ukubaza kanye le welding. Kuqakathekile kakhulu ngoba labo abasalindeli ukuqhatshwa uma beqeda, sebengaziqhatsha bona bodwa.

Ezikolweni eziphezulu abantwana sebefundiswa ukusebenza kumabonakude. Sebesenza okuthiwa yi journalism, lokhu kuqakathekile ngoba kuyabasiza abantu laba, bekhule bengabantu abakhaliphileyo njalo bethole imisebenzi.

Uma umuntu engezwa kahle ezibhedlela bavame ukuthi bethathe umthambiso kumbe igazi ukuze behlole ukuthi kuhamba njani emzimbeni walowo muntu ngakho ke abantu bangahamba esibhedlela bayahlatshwa imijovo ethatha igazi.

Kuqakathekile ukuthi abantwana befunde lokhu kuyabasiza kakhulu .Ukuthi babe lobayini abafuna ukuba yikho bengakhula .Ngakhoke abazali kuyakhuthazwa ukuthi abantwababo behanjiswe esikolo. Ukuze labo bekhule bebengabantu abangcono empilweni .

Kuqakathekile ukufundisa abantwana imisebenzi yezandla lokhu kuyabasiza ngoba sebenelisa ukuziqhatsha umabengaqeda iskolo.

Kuqakathekile ukuthi esikolo kube lendawo yabantwana yokudlalela, lokhu kuyasiza kakhulu ekufundeni umntwana akumelanga etshonele ukubala amabhuku lokufunda kumele kube lesikhathi sokuphumuza ingqondo.

Imfundo iqakathekile kakhulu. Abantu benelisa ukufundela abafisa ukuba yikho bengakhula. Lokhu kugoqela ukuba ngumongikazi, ukuba ngamagqwetha kanye lokuba ngabodokotela.

Abezomthetho bavame ukuvakatshela ezikolo befundisa abantwana. Bavame ukubafundisa ukuthi bengenzi okubi ngakho bebakhuthaza ukuthi begcine umthetho welizwe lokhu kuqakathekile kakhulu.

Ezikolo kuvame ukubalendawo ezihlukeneyo lapho abantwana abahlala khona sebefunda. Kuqakathekile ukuthi abantwana behlale endaweni ehlanzekileyo ukuze befunde kuhle. Uma indawo yakhona ingcolile abantwana bayathwalanzima abafundi ngendlela.

Esikolo kuqakathekile ukuthi kube lendawo lapho abafundi abangadlalela khona ngekhefu lokuphumula. Lokhu kuyabasiza ukuthi ingqondo zabo zihlale zikhaliphile. Ngakho ke isikolo ngasikolo mele sihlanyele utshani.

Kulezinsuku abantwana sebefundisa ukusebenzisa ama computer, kudala abantwana babesebenzisa ama textbook kuphela. Kulezinsuku sokulelembu okuthiwa yi internet, lokhu kuyabasiza abantwana ezifundweni zabo

Esikolo kuqakathekile ukuthi kubelegedi elikhulu. Nxa kungela gedi abantwana sebengeqa loba bangenelwe yisigangi esingabayenzela okubi loba sibalimaze.

Kulezi insuku esikolo abantwana sebefundiswa ngomabonakude akusafani lakudala lapho abantwana ababesenzisa amabhuku wodwa kanye lamatshoko, asekhona amatelevision asetshenziswayo kumbe ibhayiscopo ukuthi abantwana befunde bezwisise.

Kulezinsuku sezizinengi izikolo lapho abantwana abangafunda khona. Lokhu kuqakathekile ngoba umntwana lomntwana usethola ithuba lokuthi afunde azithuthukise empilweni. Ngakhole uhulumende useyakha izikolo ezinengi.

Kuqakathekile ukuthi abantwana baye esikolo lokhu kuyabasiza ukuthi bafunde bakhule bengabantu abahlelekileyo empilweni. Uma umntwana engayanga esikolo uyathwala nzima ekutholeni umsebenzi

Kuqakathekile ukugcina indawo lapho okufundela khona abantwana ihlanzekile. Ngakhoke ezikolo abantu bayakhuthazwa ukuthi beqhatshe abantu abayenza umsebenzi wokuthanyela lokugcina indawo ihlanzekile.

Emsbenzini izisebenzi zivame ukuhlala phansi emhlanganweni bebonisana ukuthi bengenza njani ukuze kuphumelele emsebenzini. Lokhu kuqakatheke kakhulu

Indawo zokufundela zebanga eliphezulu kuvame ukuba lamabhilidi amahle ahlanzekileyo lokhu kuqakathekile ngoba kwenza abantwana abafunda khona bethande indawo lapha abafundela khona. Ngakho ke uhulumende kumele eyakhe indawo ezinhle ezinjalo.

ezikolo zaphezulu kuvame ukuthi kube lendawo lapho abafundi abahlangana khona bedle lezi ndawo ziqakathekile ngoba zivame ukupheka ukudla okumnandi ngakho lokhu kudla kuyakha umzimba

Indawo zokufundela zabantu abasebekhulile zinhle kakhulu. Lokhu kuyajabulisa njalo kuyatshengisela ukuthi imfundo ezikhona khonaphana ziyacaca, abantwana bayafunda kakhulu. Leyondawo ifundisa abantwana into ezinengi ezihlukeneyo.

Ungahamba esibhedlela zikhona indawo ezilama computer. Lawa ma computer aya setshenziswa ngabodokotela kanye labanye nje ukuthi behlole umuntu ongezwa kuhle. Phakathi kwawo futhi ma computer kuvame ukuba lezinto ezisetshenziswa ngodokotela ukuze belaphe umuntu.

Sezinengi indawo ezifundisa abantwana abangani sebekhulile. Lezi ndawo ziqakathekile ngoba ziyabafundisa abantwana ukuthi babengabantu abalungileyo emphakathini. Zinengi izifundo lapho ozithola kulezi ndawo . Abanye bayafundela ubutitsha abanye njalo befundele ukuba ngudokotela.

Uma isikolo silebhasi kubalula ukuthi abafundi bevakatshele indawo ezinengi ezihlukeneyo lokhu kuyabasiza ukuthi bafunde kahle njalo babone ukuthi indawo ngendawo benza njani.

Kuqakathekile ukuthi indawo yokufundela ihlale ihlanzekile. Njalo kuqakathekile ukuthi isikolo sibe lendawo lapha abafundi abahlala khona befunda .Leyindawo mele ihlale ihlanzekile njalo.

Abafundi esikolo bavame ukuba lendawo lapha abahlala khona. Lokhu kusiza abantwana abavela khatshana, ukuthi bengadlalisi imali, bebuyeka ngakibo. Bathole indawo yokuhlala.

E yunivesi kuqakathekile ukuthi indawo yakhona ihlale ihlanzekile ngoba kulabantwana abanengi abafunda khona uma indawo ingahlanzekanga imikhuhlane eminengi iyamemetheka

Kuqakathekile ukuthi esikolo kubelamabhakane abhaliweyo atshengisa ukuthi indawo lendawo ingaphi. Lokhu kuyasiza abavakatshayo ukuthi bengalahleki. Uma befunukuyabona umphathiskolo.